Ay eke eeke yu bari ak ay yett yuñ defare bant. Am na yu ñuul am na yu palmaan. Amna sabar ñaari sabar aki taabal.

Man masin bu baxa di masin wol mu nekk ci ab neek gis nañ itam fiñiy def dugup bi lepp ñu defaree ko weñ.

Ab kërr la kërr bi këru senga la xale bu góor mi ngi taxaw ñyetti tuudtank yu góor nekk ci kanamam ñu teg saaku ceeb ci seen kanam jigéen mi ngi toog ci gannaaw dëj lu.

Siiwo siwo bi dafa baxa mi ngi an dakki beer ñun go teg ci rong perong bi dañ ko karo siwoo bi siwo bu mag la.

Buteel la, bu xawa yemamaay, buteel bi, kubeer bi dafa ñuul, yaram bi moo "violet" ñuñ ko teg ci ab taabal bu ñuul am lu weex.

Ab kaytu xibaar dastàndad la tudd muy bu wóor bi amna ay bind ak ay nataal bi ñu gis ci looya useenu daabo aadama baro xalifa saala.

Fee palaas la palaas bi ñiy jaaye bagaas. Ci yett xaleb góor ba ngi taxaw am natam ay yett yu nekk ci booram. Yeneen yett yi dañoo ñuul yeneen nett yi dañoo palmaan.

Jaaru wiis naari jaaro bu ci nekk wiisam mingi tege ci wetam. Jaaro yi nak yu ndaw la ñun ko teg ci darab bu weex.

ñaari xaley yu jigéen ñoo ngi liggéey ci kuran xale bu jigeen bi dafa kaalawu beneen xale bu jigeen bi dafa moo mi lettu mees mi ngi sol yi rebubulo moo mi kaalawitam yirem bi dafa xalawyole.

Ab bërëb la bu bakkane nu fiy lekkee. Am na ay taabal ñu lal ci ay napp bi xonk ak yu weex. Am na ay toogu am na faan ak ay lampa.

Garab garab yi yoola ci kartong la nekk ñaari kartong ñu ko tekk ci a taabal bu weex garab bi kartong bi dafa giriin.

ajj neek bu delle bi moom dafa kawe lool amna ay otoyum tiim kloor bi dafa palmaan palmaan bu ñyor ak bu nyorut.

andi curaay bi weñ lañ ko defaree kulooru ànd bi dafa baxax amna kudd buñ samp ci biiram te mu ngi am doomitaal ñum ko tekk ci kawtaawal.

Lal, lal bu mak, njaari lal la, benen bi dafa xall, benen lal bi dafa palmaan, amna ay armoor yuneh chi ganaawam, armoor yu mak teh bari bunta.

kartong bi xefla def lu tolu ci juróom ñëleenti peeru xef yinag dañoo gudu dañ koy jëfandikoo ngir monteko ci ay xef jigeen yi ñoo koy jëfandikoo lu bari.

Mbedd bi talila am ak ay otto yu gaare ci wet bi. Nit ya ngi ni di dox seen soxla. Amna ay garap ak ay étas yu kawe lool.

Tere la teere bi day jàngale ci wàllum xamxamu gestu teere bi nakk ci kaw dafa xala palmaan amna ay binda-binda amna yamb bu nekk ci kaw teere bi.

kërr la kerr bu taaru kerr bi amna ay garab yu neka ci biir ak ci biti amna itam ay banta yuñ fa sampa mbiir itam mun ko daal di wer.

Ab naan la. Naan buñuy oyé malta guenes. Amut shangara. Mën nañ ko naan ci tewp bakkan. Pot biñ ko def nak dafa gàtt. Amna nate ak xonk ak palmaan.

Teere la teere léeb bi ci kawam nung ci gis ay bind. Am na garabi guy ab gaynde ab golo tab bukki ak lëkk ak xacc.

Nyam la muy ab lekk lekk bi amna yàpp. Amna soble pomputër ak ganaar. Nyun ko yekk ci ab palaat tekko ci kawtaabal.

Géej la citefes bi amna gaal ci biiram ngi am siwoo. Ak bitéel amna ñëlenti nit yu taxaw ñoom ñepp ay góor lañ yi ci digg bi. Mu ngir tée ay jën keneen kim ngir tée os xalé bi tam jën la tie.

Keytu xibaar keytu xibaar bi dafa am ay binde yu ci neeka binda yi dafa xonka amna itam nataal ñu gis ci njiitu réew mi amay ax matfaati ak keneen ku feeteenday joor.

Mango màngo ab foyteef la bu bari njariñ amna ay xobi mango xobi daño werta màngo bitam dafa werta.

Nataal la ab xale bu jigeen moo ci taxaw mu ngi sol ndkndoket bi nak dañ ko daamine moom fim taxaw ci ganaawam amna ay garab yu fa nekk muy ay ñax amna itam ab bunta.

Mbooloo la ci ab daara ndongoyu bari ñuŋ fi ak kulen di jangal. Ndongoy góor yi ñoom ñu ngi sol ay tuber yu bulo ak yere yu paalmaan. Ndongoy jugeen ñi kucci nekk mu ngi muuro ñi muuro kaala bu nu ñeneen ni yeneen kulóor.

ab nataalu xale bu jigeen bu taaru mu ngi teg mees ci boppam bi mees bi dafa ñuul mu ngi sol abm rooba bu taaru la.

Satala bu makk am ay kuloor yu uté te bari. Nun ko teg ci taabal.

Kër la, ker bi kër bu taaru la. Mungi am bunta ak palanteer buñ dafa reweer. Kër bi kuloori dafa palmaan baxa ak doomitaal.

Teere la teere xam xam biy woon ndongo bi ana nakaley jàngee teere bi dafa bulo ci kaw amna ay binda binda ak ay loxo.

Nyam la mu di leeka amna yàppa soble buñu jaxase marina ko amna salaat ak avocaato ñun ko teg ci palaat palaat bu weex.

Bërëb bu taaru bu wara dajale ay gan gane seet bi ngir ñu dal di koo fuddan niñ ko defaree taaru na lool amna ay toogu ñu muor ci ay malaan yu weex tek nañ itam ay kaas ak palaat ak ay layu ak balum.

Ab bind la netfelix bind yi dafa honka ci ganaaw bind yi dafa ñuwul. Netfelix nak dañ fay seetaanee ay film. Moo xam bu mënti doon.

Lekka la nun ko teg ci palaatu xanka amna pomputeer. Amna gñetti boll yuñ tek ci wet gi bu def kecop may nees. Ak kaane amna tam genaal guñ saaf bambaax tekk ci wet gi.

Jàngu, fi ñëfare ci jàngu bi fi lañiy julee. Jàngu bi kuloor bi dafa doomitaal, ay garab bu koko ak yeneen fason ñuñ ko wër.

garab la ab kàrtongi garab gàrtong bi amna ay binday ñuul ak culoor bu weex amna tam kloor bu giriin amna yeneen kàrtongi garab yiñ teg ci wet gah.

Xale bu jigeen bu sanse yerebim soll coloor bi dafa xala voylet amna garab yu ndaw yuna ci ganaawam ak garab yu mag yuna ci ganaawam itam fim taxaw amna kër taax bu kawe.

Njee deh nju tagat sehn yaram, njom haleh yu gorre yu bari la, amna garab yu neh chi sehn ganaw ak haleh bu gorre bu takhaw chi sehn ganawi tam, sehn couleur rii yehreh yii amna lu honha, lu wekh ak lu bleu.

Etaas etaas bi kuloor bi dafa xala palmaan amna ay fiinu kuran ak poto lampu kuran bi neka ci kanami kerr bi am na ay yere yun wer chi palanteer yi palanteer ye weer la.

Binda bi tik tok la, binda bi culoor bi dafa weex am na lu giriin am lu xonxa. Ci ganaaw binda yi, mom dafa ñuul. Tiktok nak, ab xarala bu yees la, bi nga xam ne daŋ faa muna seetaan ay wideo.

Ab kulooru réew la buy mandargaal réew ma kuloor bi amna xonxo nuul ak girin ci digga bi amna weer ak bi déew.

Pikiir, pikiir yi ñun ci senub kartoŋ, pikiir yu bari la, ñun ko tek ci ab taabal bu ñuul, pikiir yi nakk yu ees la, kenn dajjeegut ko.

ab pañe pañe bu def lekk lekki xalal lekki xalal yu bari yu xalal mëna jëfandikoo pañe bi weñ lañ ko defare mu menni giryaas lekki xala yu bari la ak ay kuloor yu wuute bu lo ñuul ak xonka

rajo rajo bu xawa ye mamaay rajo bi dafa ñuul am ñaari waxukaay ak ay butong yi ngay taalee yokk ak fay.

Beerëbu lekkukaay ak dallokaay amna ay toogu yu bulo toogu y toogu xankala taabal yi tam taabali xankala amna ay bitéel yi ndaw yiñ tek ci kaw taabal yi.

Bërëbu liggéekaay sima amna saaku sima yina ci gannaaw. Amna ay nit yu taxaw itam ñoom dañiy liggéey ma seen bi nag bu mag la.

Keyti xibaar, keyti xibaar bi, binde yi amna yu weex amnayu xonk. Ci kaw amna ay nataal yi fa nekka, ñu gis ci njiytu réew mi ak yeneen ci lang polotik yi. Ci kanam moom nun fa gis nataali axmat ba.

Kapenta moom dafay yett bant mungi tyee bindukaay muy pensil. Ak liñiy nattee moom mi ngi natt ci bant bi. Mi ngi solyeere bu bulo am lu weex.

Jaaro nyari jaaro jaaro yi jaaro noppala. Amna ay per yu ndaw ndawaan yu ko wër ak per bu dijjëb nekk. Ci suuf ñaari jaaro yi nun leen teg ci ab darab bu weex.

Nataalu xale bu jigéen mi ngi yor ab saak bu honka. Mu ngi solab robb golóor bu weex ak bu baxa. Mu ngi takk mees mu ngi takk cenn. Mu ngi tem mu sooru.

ab mbooloo jigeen la ñu ngi xool li soble bu ci nekki ci ñoom yaa ngi yore paaka di xool di sople soble yi ñu ko def ci bool xool litiñu def ko ci paan amna xaj bi na ci wet gi ab xalelu tu tank bu taxaw ci ganaaw ak góor bu taxaw ci seen biir ñoom ñepp ñu ci des took ay jigeen lañ.

Masoŋg dafay dog birik, mu ngi yore sii, ba pare mi ngi sukka, amna xoti sima bina ci wetam, ak siiwo bina ci gannaawam, amna nit ku sëgga, ku sol lu araans ci gannaawam.

géej mbaal ñaari nit ñoo ko tié ñaari góor gaal bi xalib goor bum ngi taxaw ci kawam gaalba ngi ame ay os akit ay bitél yeneen gaal yi ñoom ñu ngi ci biir géej gi.

Etaas neegu taax neg bi dafa kawe lool ñun ko karo ci kaw ak ci suuf palanteer yi weer la kuloore kër bi dafa xala palmaan.

Nataali xalibu jigéen bu sol garaam bu ba muy yore saak tàkka mu soor tàkk càq ci gannaawam toogu bu mag mun fa toogu bu rafet kuloor bu weex am lu xala doore ci ganawitam amna ay fuloor ak rido bu weex.

Fuloor bu honka fuloor be ci gannaawa më ngi am ay xob xob yu werta xob yi nag ay xob yu ndaw lañ fu loor bitam ab fuloor bu ndaw la.

tool tool bi amna ay jiiwu jiiwu yuy law tool bitam nuŋ ci def ay peek peeg yiy bant la nu koroo se bam tooy jiwu bi dafay law mngi am xob yu mag.

Nataal xale bu jigéen bu ñuul, mi ngi sol ndoket ndoket bu ñuul, mu ngi tiyee saak, saak bu ñuul, mu ngi takk njara, takky tam cax, ci ganaawam mi ngi am toogu, ci wetam tam mu ngi am ab potu fuloor.

Saal ba ngi am toogu toogu yu magg ci diga bi. Mu ngi am taabal taabal weer. Kër gi dañ ko pintur bu weex.